anƒuuni ŋɔ maa ni pilɛni zani kaniriba shɛrina ka bɛ vihiriba din mi a ku kpi pilini n ti zani shɛ kabi vihiha pilin maa mi luɣ'li zuɣu bɛni chuɣu n ŋɔ tamiya. zaɣ' ʒiɛ ka ŋun yina maa yino yɛ liga sabilinli ka yino yɛ liga tankpaɣu ka pun vihiri maa yɛ dozim

Yili n-zaya ka di nyɛ duri ata ka paɣ'nyaankurili yoogi o dundoli maa nika zaŋ bɔɣati zali o tooni ka ankora ʒeya kayili maa tooni tihi sami tibila ŋ-ŋɔ n-saya di nyaaŋa ka bini tihi maa kudu tihi ni bonima ni tihi maa pam ka di kuli beni ka taha maa mi lee nyɛ tah'kura

Bin bɔŋo saanba n bala ka bi shee ka imigirɛshin mi bini n yuuni saanba sheebu na zuɣu ka shɛba niŋ noosi maks ka shɛba mi bi niŋ noosi maks ka vi gbaayi shɛba ka shɛba zaŋ la bi nuu zaŋ pɔbi bi nini ni bi di nyɛ bi nini polo to saanba maa mi shee ka bi vihi ba nya bin yi shɛli polo na ni bin chani shɛli.

Anfooni ŋɔmaa daani mboŋɔ maa ka so ʒiya kohari o binyɛra ka paɣ"so mi kana ti ʒiya n kpabi bia ka shɛri kawana kawana bɛ zaŋmi niŋla pai puuni ka mali buɣim niŋ di gbinni ka shɛri kawana maa ka ŋunboŋɔ maa mii ʒɛya n yuuni zuɣusaa zuɣusaa ni o nya ŋun yen kana n ti da bɛ binyera maa bɛ kaninami ka bɛ zaya n yuuniba filaaki nima beni binyɛra beni kopunima n kuli zali zali binyɛra pam bɛ mali niɛma ŋuna.

kpeŋɔ ashibitɛni n bo ŋɔ ka bɛ zaŋ be lɛɣ ŋɔ na ka doɣitɛ maa tina zahindo ka yɛ zaŋɔ soŋ kaa nɛsimaa yɛ liga piɛli ka ŋɔ ziyɛ o nyɛŋa maa gba yɛ liga sabinli ka yɛ kuotu zaŋpa ŋu ziʒɛya ŋɔ maa mi yɛ liga bolu o

Niraba n laɣam laɣangu ka diɛmdi diɛma ka shab ŋmɛra ka shab wora ka bi laɣam ka bi yɛnyɛ bi goɣano maa bi goɣano maa zaa nyɛla bi yaayɛ binyɛra dabba biɛni ka paɣaba biɛni ka shab ʒiya ŋmɛri lunsi n ŋmɛri dali bihi maa ka shab mii ʒiya wora

Kpɛŋɔ maa gamu n-niŋ jirambiisa n-wurim ka bɛ yihiyihi binyɛra maa sɔŋ ka tirata kana ni bɛ ti va binyɛra maa yi o yɛlmaŋli kpe nyam jirambiisa tambu buyi dimbɔŋɔ mi tambu buta dimbɔŋɔ tambu bunahi ka di furigi ni di mim tiŋa ka bɛ yihiyihi kuɣusi maa zalizali kuɣusi maa zaɣ'dozim beni ka zaɣ'piɛlli beni.

Anfooni ŋɔ maa zama n laɣim ka bɛ chɛna ka ʒiri kpiimba daa adaka Dina n beni ka niriba gbibi gbibi li ka shɛba tiriti wuhirili ka yihiri bɛ foonima n ŋmaharili ka banboŋɔ nima ka bɛ kuli mihimihi bɛ ninni ka bɛ kuli be saadi ka bɛ chɛna ka bɛ ʒirili doliba.